Amonkaa zuɣu ka salo tamiya ka .malfa kukola kuli yiɛm di zuɣu ka bi gbubi flaki di ba ayi n wuɣi li zuɣusaa salo maa so yiɛla liiga sabinli ka so yiɛ liiga piɛlli ka malfa yini kuli kpa zuɣusaa amonkaa maa zuɣu.